Wannan kuma da muke gani, kwaɗo ne. Ana samun shi ne a ruwa, inda fadama yake. Sannan shi kwaɗo baya iya rayuwa, sai a inda ruwa yake, koko inda yake da ciyayi, inda akwai danshi, saboda shi ya fi rayuwa a nan wurin, don shi kwaɗo ma, in dai ba gurin ruwa ba ma, be iya rayuwa. In ka sa shi a inda ba ruwa, ko ciyayi, ko kuma inda ba lema, ba danshi, to da wuya kaga kwaɗo ya rayuwa a irin wannan guraren Sannan, shi tafiya ba wai yana tafiya bane, tsalle yakeyi, yana da ƙafafuwa guda huɗu, biyu baya, biyu gaba. Sannan jikin shi, zaka ga jikin shi yana da santsi saboda ko da yaushe shi ɗan ruwa ne. Sannan, shi kwaɗo wani halitta ne, wanda shi a cikin ruwa a ke yake ƙyanƙyashe kan shi, saboda ƙwai yake yi, shi kwaɗo ɗan ƙwai ne, ba wai yana haihuwa bane, a'a yin ƙwai yake yi, ƙwan sai ya ƙyanƙyashe kan shi da kan shi, yake yin shi a cikin ruwa, zai ƙyanƙyashe kan shi. Sannan, shi kwaɗo ma hasali ana cin shi, wasu gurare da dama suna cin kwaɗo, ana amfani dashi, wasu suyi miya, wasu su soya, wasu su gasa, wasu kuma su dafa su ci. Ana amfani dashi gurin wurin, ko da gurin cin abinci ne, za ayi amfani da shi, suna dafa shi, suna sa wa. Sannan kuma, wasu suna kiwon shi, idan sukai kiwon shi, suna siyarwa, saboda ana siye, saboda a gurin wasu mutane abinci ne, koko in ce yana mazaunin kaman nama ne a wurin su, suna siyen shi sosai da sosai, suna ci, suna gyara shi. Ana amfani dashi, wasu har buɗe shi sukeyi ya bushe, ya daɗe ma ba ayi amfani dashi ba, kuma be lalacewa, kaman yanda ake yinma kifi, shi ma ana yin ma kwaɗo. Sannan, shi abincin ma shima su ne irin su ƙwarurai, tsutsotsi da zai samu a cikin ruwa, da ƴan ƙananan kifaye, du yana ci a mazaunin abinci.

Rakeee Wani itce ne da ake Shuka shi A wuri mai Lema inda Baya rabuwa da Danshi na ruwa Kuma Shi.. Wani Abune da ake shuka shi Lokaci bayan lokaci Ana Cire shi In an dasa shi Bayan shekara Shi wani abune wanda bai damu da Taki bah Kuma Ana yin siga Rawan doki Dashi Shidai rake wani Itce ne wanda Yake amfani a jikin ɗan adam Asali maa, Ga masu ciwon hanta Ana basu shawara akan shan Rake Saboda Mahimmancin shi wajen mai hanta Haka kuma masu ciwon ƙoda Suman yana masu amfani Dan, Yana wanke masu ƙoda Sannan kuma shi, Abu ne wanda yake da dadin sha Mutane da dama Zaka ga Suna da ra'ayin shanshi Kuma sannan Shi rake, Ampanin shi a jikin dan adam Ba karamin amfani yake dash bah, Koda Baka da wani laluran da za'a ce kashashi Ana bukatar dan adam ya kasance yana shan ya kasance dan adam ya karya da rake Saboda ampanin da yake a jikin dan adam Matuƙa Shi kuma Irin shi a jikin, Raken ake samun irin shi bayan an, an cire inda akai ampani dashi Za'a samu irin kuma da za'a sake dasa Wanda za'ai amfani dashi baɗi

Kwaɗo wani dabba ne da yike a cikin ruwa yike rayuwa. Shi kwaɗo, mafi akasari yana rayuwan shi a inda lema yake, inda lema yike, baya zama a inda ba lema ko danshi. Shi kuma kwaɗo dabbab ne a cikin ruwa, wanda shi tsalle yike yi in yana waje ne ma, ko da yana in yana ruwa yana iyo, amma idan a waje yike za kaga shi tsalle yikeyi. In ya fito waje tsalle za kaga yinayi, kuma sannan shi a cikin ruwa yike rayuwar shi, yana cin abubuwan da ke cikin ruwa, kamar su tana, ƴan jira-jiran ƴaƴan kifi haka, a cikin ruwa yike rayuwan shi, kuma shi ƙwai yakeyi, ɗan ƙwai ne, ana kuma shin naman shi. Mafi akasari ma, ana cin naman shi, hausawa ma na ci wasu, yarbawa dai sun fi amfani da naman kwaɗo, zaku ga ma har busar dashi akeyi, ana ajiyan shi saboda gaba. Kuma shi kwaɗo wani dabba ne wanda yake da dafi, hasali ma macizai su kan sami dafi a wurin shi. Wanda dafin shi yana da matuƙar hatsari a jikin ɗan adam, kuma sannan shi kwaɗo, har akan yi kasuwancin shi, kaman mutanen wajajen yare-yare haka, yarbawa, su mafi akasari ma yakan zaman musu safara ne, suna kasuwancin shi, suna sa Sannan kuma ana yin abinci dashi, ana ci. Kuma sannan, ƙwai yakeyi yana haihuwa. Amma yafi rayuwa a cikin ruwa, kuma sannan shi duk inda ba lema, to ba zai zauna a wurin ba. Saboda shi yafi son lema, da gurin me danshi, inda ba zafi.

wannan Dankali Dankalinmu ne na Hausa wanda yanzun yake ta bunƙasa a duniya abubuwa da dama wanda ake yi da Dankali wanda a da bamu san da shi ba yanzu a zamanance yana abubuwan ilimin Dankali na ta ƙaruwa shi dai Dankali ana shuka shi ne idan aka shuka irin shi? sai ya saki 'ya'ya a ƙarƙashin ƙasa daga lokacin da aka lura yayi yayi za a zo a haƙe shi sannan a fara amfani da shi shi Dankali ana mashi cin shi ta hanyoyi da dama ana yin ana dafa shi hakan a ci shi da ƙuli ana fere shi kuma a soya shi a ci shi ana yin Chifs ma da shi a yayyanka shi ƙanana ƙanana ayi Chifs da shi sannan kuma yanzun ana ma gyara shi ai daddatsa shi a sa shi a ruwa ya kwana biyu sannan a zo a baza shi in aka tsiyaye wannan ruwan zaƙin na shi za a zo a baza shi akai shi niƙa Inji a niƙe shi a yi garinshi azo ai tuwan Dankali kuma sannan ana zuwa ai blanding ɗin Dankali a sa mishi kayan kamshi a sa komai shima ana jin juice ɗin Dankali yanzu kuma sannan ana iya dafa shi a fere ɓawonshi a yayyanka ai mishi miyan ka miyan tumatur shi ma a ci shi da miya shi Dankalin ana ana gyara shi a shanya shi idan ya bushe a kaishi Inji a haɗa shi da wani Dawa ko Masara akai inji ayi dam ayi dambun Dankali ana ma yin dambunshi shi kanshi Dankalin ma zalla

umm Wannan abun da muke gani Kaman doya ne Da muke gani Gashi na ganshi kaman doya Kaman ba doya ba umm wani abune da muke kira da citta A nan kasar hausa Ana amfani dashi Cikin kayan ƙanshi Sannan kuma shi yana ƙasan A ƙasa yake tsurowa In an shukashi zai, Zai tsuro a ƙasa Idan ya tsuro ana cireshi Idan yayi Ana amfani dashi warin yin irin su jinja Da sauran... Abubuwan sha Sannan yana da matukar amfani Akan dakashi! Idan ya bushe Akan dakashi aiyi yajin shi! Anyi yajin shi A sarrafa shi Sannan kuma shima magani ne wannan abun sosai A wurare da dama ana amfani dashi Sannan akwai ɗanyenshi Akwai busashe Sannan shi, akan ciro shine a ƙasa A ɗanye Da aka ganshi yana da ruwa wasu suna matse shi Wau kuma zasu yayyanka shi Su shanya subarshi ya bushe Idan ya bushe Sai su dauka sai suje su daka sai suyi amfani dashi Wasu kuma a haka a bushen nashi Suke saida shi Ana saida shima a bushen shi a haka Yana....... Ana amfani dashi Sannan shi bawai ana samai taki bane Ko kuma shi yana wurinda ake da bukatar ruwa sosai sosai ba Shidai bawai Umm Bawai bai bukatar ruwa bane yana bukatar ruwa Amma bawa cancancan ba Kuma bawai baya bukatar ruwa bane sosai sosai Sannan shi ana shuka shi lokaci bayan lokaci ne Kamar yadda lokacin wasu.... Kayan gonan da ake shukawa en lokacin su yayi toh shima ana shuka shi lokaci bayan lokaci Yana da matukar tsada Saboda ba kowa bane yake Iya noma shi yanzun Saboda yanayin wahalar nomanshi Kuma Ana amfani dashi a kasuwannin duniya Ko ina Da ko ina

wannan gin dankali ne da muke noma shi dankali na hausa kenan dankalin gida shi wannan dankali shi ja ne ba kaman wancan ba farin dankalin ba sannan shi wannan jan dankali ana noma shine kamar yanda ake noma dankali fari na gida za'a samu reshe reshen shi shine irin shi a daddatsa sai ayi kuyya kuyya shusshuka shi kamar yanda ake daga nan inye a hankali a hankali zai fara fitar da ganye yana fitar da ganye a kasa zai fara tsiro yana girma yana girma har in yayi zai faso kasa ya tsago alamun cewa dankali ya nuna za'aiya cirewa sanna shi wannan jan dankal ana amfani da shi ta kowane hanya na abinci hakan shi wannan jan dankali a danyen shima zasu ci a zuwan abinci wasu kuma zasu dafa shine su ci shi da kuli wasu i kuma su gasa shi wasu kuma su soyashi su ci shi da abinci sannan wasu kuma suna amfani da jan gurin yin wasu abubuwan sinadarai da dama jan dankali in an shuka shi bawai taki ake sa mashi a kowane lokaci ba shi kawai inka shuka shi yana da bukatan dai ruwa ne ba da yawa ba kuma kar yayi mashi kadan sannan jan dankali ana shuka shi a wannan a nan arewacin mu sosai da sosai amma anfi suka fari akan jan dankali don shi yana ma da wahala samu shi jan dankali amma shi fari inkaje zaka same shi a ko'ina ana shuka shi a fadin nan arewa kuma ana cinikaiyar shi ana fita dashi gurare da dama

Wanna shi kuma gashinan zakaga wannan gonan yayi fure ko ta ko ina gashi wannan ganyan ganyen da ake shukawa nan iri ne na shukan dankali gashi nan a hannun shi mutumin ga shi nan da hula ya sa hula yasa takalmi ya rike adda yanzu yanda ake shuakan nan idan yazo ya samu guri zai chaka addarshi sai ya dasa tushen abun in yasa tushen a gurin sai ya bayan ya rufe a hankali a hankali idan akayi ruwa abin zai kara kama kasa da kyau sai ya zamana ana amfani dashi sanna zai zai baka dama na gurin gashi nan an riga da an sassara shi yanzu inda ya sama lokaci zaizo ya sa mashi taki zai zo ya ɗan dinga cire mai ciyayi yana nan gayi nan a gonan shukanshi ba kusa da kusa bane yana nesa da nesa ne kuma shi anfi shuka wannan dankalin dankalin ana arewaci ana shuka shi sosai kuma hatta wanna ganyen nashi shima suna amfani dashi wurin yin magani dan wasu ma suna amfani dashi wajen yin magunguna da dama wasu kuma sukan yi amfani dashi a wajen abincin shanu haɗe da dabbobi waɗanda ake kiwonsu. Akan ɗiba aje akai musu suci mutane masu sai su haɗa da wani abu su ci shi a matsayin abinci a arewa ana shi da

Barkan mu da wannan lokaci, sannun nu da sake haɗuwa. A inda zamuyi magana ta ya ya alamomin da ake amfani da su na ayyukan noma zai taimaka ma yankunan mu ko kuma mu ce al'umman mu su saba da chanjin da za'a samu na na yanayin wurin zaman da muke, sannan kuma ta yaya za mu iya shawo kan ƙalubalen da su ke To chanje-chanjen da zamu iya samu a dalilin waɗannan alamomin aikin gona da ake yi shine na farko dai za a samu chanji a wajen ruwan da ake amfani da shi dole ruwan da ake amfani da shi za a samu ƙarancin ruwa daga daga yankunan mu dalili kuwa gonaki ana tura musu ruwa dole al'umma su yi hakuri da ƙarancin ruwan da za a samusannan kuma a nemi wata hanya ta abinnan. Da za a To hanyan da za a bi a shawo kan wannan matsalan shi ne a samu irin su tuƙa-tuƙan nan da ake na zamani, bohol bohol da da a kan haƙa to wannan zai bada damar cewa [um aikin gona bai samu matsala ba ta wajen ruwa sannan su ma al'umman mu su ma basu samu matsala ba kuma za su saba da wannan chanji da aka samu na rashin ruwa ko kuma abu har su samu su iya riƙe wannan lokacin. Sannan kuma abu na gaba shine yanayin yanayin gari da za a samu idan ana wannan irin noman garin zai kasance wani lokaci akwai sanyi sosai to idan samu irin wannan lokaci da sanyi yayi yawa to al'umman mu ya kamata ace a nemo hanyan da za a rage wannan sanyi da de wannan hanyan kuma ita ce shine yawan amfani da wuta a ko da yaushe. Sannan kuma rufe wundunan ɗaki saboda dai a samu a tsira tare daga gonan mu din ba sai an taɓa ta ba mu ma mutanen mu basu cutu ba. To inaga da waɗannan dalilai kwara biyu ya kamata a ce al'umman mu sun saba ko kuma sun karbi chanjin da ya zo musu sannan kuma an samu hanyan da aka gyara waɗannan kalubale. Na gode.

Wannan da nike gani Wata kallon flawa ne Da ta ke fitowa Ba a ko ina ba Sannan Wannan flawar ta na da ƙamshi Sosai Kuma flawar ana amfani da ita ne A guri daban daban Ga ya nan ma in ka gani Za ka ga, ga mallam buɗe min littafi Ya zo har ya hau kan <inaudible> Wannan flawan Asali ba a ko ina ake samin irin sa ba An fi samin irin sa a kusa da inda ruwa ya ke Na dauji, inda za ka ga be rabo da ruwa Za ka ga ana samin sa a cikin wurin Sannan ana amfani da su Irin waɗannan flawowin a guri daban daban Wasu suna haɗa flawowi kala kala Don masoya Masoyi zai iya sayo flawa ya ba masoyan shi, masoyiyar shi Sannan kuma ana yin kwalliya da shi a gurin inda za'a yi buki Ko suna ko murnan shekara Ko wani taro, ko wani dai muhimmun abu Ana amfani da wannan flawa don Don yi ma mutum, barkan sannu da zuwa, ko barkan wani abu, ko ta ya shi murna Za ka ɗan haɗo flawowi irin waɗannan Ana ba shi don murna Sannan flawa kuma daman akwai mai ƙamshi, wanda za ka ga yana janyo maka ƙanana ƙananin ƙananun yana janyo ƙananun ƙananun irin waɗannan abubuwan Za ka ga suna yawan zuwa wurin shi saboda ƙamshin da ya ke da shi Sannan kuma In ya... bai bushewa A lokaci ɗaya Ya kan ɗan ɗau lokaci kafin ya bushe saboda ya riga ya bushe tun a can Saboda ya sami ruwa Yana samun flawas a shuka shi sukeyi, su cicira su haɗa su je su sayar.

Wannan wani ƙwaro ne wanda ake kiran shi mu a Hausance muna ce mai gungura kashi an fi ganin shi lokacin damina wani ƙwaro ne da zaka gan shi a cikin gonaki haka yakan je ma yana ɓata amfanin gona shi kuma wani ƙwaro ne wanda yana cin amfanin gona, yana kuma cin ƴan ƙwari haka ƴan ƙanana-ƙanana jikin shi kuma yana da ƙarfi yana da wasu fuka-fukai haka na tashi fasalin shi kaman fasalin kyankyaso amma shi a dunƙule yake zaka gan shi shi jikin shi me ƙarfi gangan jikin shi ƙato amma kuma kan shi ƙarami sai ƙafafuwan shi da yake da su na tafiya amma ba'a cika ganin shi a nan cikin gida ba an fi samun shi a gona kuma wani ƙwaro ne wanda ba cin shi ake yi ba ba'a amfani da shi ba'a cin shi kuma sannan zaka gan shi a ya kan so ya ga yana shan fure ya kan je wurin fulawa me fure me ɗan zaƙi haka yana tsotson zaƙi-zaƙin shi ya kan kuma shiga gonaki ya ɓata amfanin gona sannan shi kuma gungura kashi ba'a ganin shi ko'ina da ko'ina an dai fi ganin shi a gonaki kuma in ka gan shi a gona dama yana ɓata amfanin gona ne ya kan ɗan ci amfanin gona.

wannan ma'aikata ne na gona gainan suna aikin gona har da radion su da suke jin labarai abin da duniya ta ke shi dai masara kowa ya riga ya san masara abubuwan da ake da masara a duniya su na da yawa kaman yanda shi ma radio ana jin labaran abubuwa Najeriya da zuwa kasashen duniya kuma shi radio ya na taimakama ma'aikatan gona ma su ji ba gajiya a tare da su in suna sauraran labaran duniya shi ko masara abinci ne wanda akan sn shi a nan a sa mu muke amfani da shi muna yin tuwon shi muna yin dambu muna yin pate muna yin waina duk da masara ana ciro ta tin ta na danya ma za'a iya gasa ta za a kuma iya dafa ta a dafan ta a ci kuma ita masara in ta na danya ma a gona ana iya yi alalen masara za'a iya yin alalen ta har chin chin din ta ma ana yi har chin chin masara muna yin shi kuma sannan shi sannan kuma shi masara abinci ne sosai wanda hausawa suke amfani da shi ba ma hausawa ba kawai kusan duk wasu irin kabilu da suke a dai nan lahiya namu duksuna amfani da masara

wannan abun da muke gani gashi nan mutum ne gayinan ya dauko roba akanshi baho kenan ruwa ne a ciki koma de wani abune bamu san menene (iba) gashi nan yasa wani abu a kunnen shi yana jin waya kokuma yana waya nan ga wasu mata nan guda biyu a tsaye suna tsay tsaye ga wata mota nan kusa da su gayi nan suma sun sa wayansu kayayyaki cikin buhu alamu na nuna de kaman su zasuyi tafiya ne kuma wannan alamu na nuna kaman talla ne zeyi koko talla yakeyi sayarda wani abu da saye da sayarwa sa'anan a chan gefenshi wani yaro wani shima gashinan da irin bahon shi ya dora akai sa'anan chna tsallake ga wasu mutane biyu chan sun taho daya da jan riga daya da wata kalan rigan baka baka kaman yanda muke gani a hoton wayannan se ya nuna kaman sune suka tsare mai motan nan ko ya sauke sune su da kayansu ko kuma suna so su daukeshi drop ne ya kai su inda za'asuje nan gayi nan dayan ta daura gyale a konkwason ta dayan kuma gashi nan itama ta daura zani a konkwason ta ba ba tarda illa ba nan wannan dayake tafiya wannan mutumin gashinan da hula bibbiyu da hula akanshi gashi nan yasa koriyar riga ne alamu na nuna de wani abu ne ya dauko akanshi wani siyarwa kokuma ya ajiye ya nemo ko ruwa ne kode abinda yake sayarwa ne bamu san me yake sayarwa aciki wannan baho gashi nan kuma abakin titi ne yana z tafiya ze sallaka titin ko kuma ze wuce ha sukuma gasunan sun tsaya suna jiran moto ne ko kuma moton ne ta saukesu suna jiran wanda zezo ya daukeso kokuma ya tafi dasu

maganin ƙwari yana da mahimmanci matuƙa a amfanin gona da amfanin mu nama gida da mukeyi da amfanin rani duk yanayin yana da matuƙar mahimmanci ana amfani dashi a gona akwai amfanin gonar da za'ace kafin ka shukashi sai ka fara yin feshi akwai kuma wanda zaka shukashi sannan kazo kayi feshi shi wannan feshi ana feshine na ƙari mafi akasari akan yishi ne saboda ƙari da sukan damu amfanin gona su hanasu girma ko suje su cinye ƙwarin au su cinye amfanin gonar ba tare da ansamu ƙaruwa da amfanin da aka saba idan bakai feshin maganin ƙari a gona ba wani lokaci yakan shafi amfanin gonarka abunda kake sa ran zaka samu idan har bakai feshi ba sai kaga baka samu haka ba idan kuma kayi feshin sai kaga in Allah ya taimakeka hai kaga kasamu abunda ma baka zaci zaka samu ba shi amfanin feshi yana kashe ƙarine da suke damun amfanin gona wanda ma munayin amfani dashi a cikin gida janmu kamar ƙari sun dameka haka su sauro da wasu ƴan ƙari da basa samu nutsuwa dasu ba suam kana iya kace azo ai maka feshin maganin ƙari su koma a gona idan anyi feshin sukan kasa aiwatar da amfanin sukan kasa aiwatarb da abunda sukaso suyma amfanin akeyi bayan da yamma lokacin ƙarin sun fara dawowa na yamma sai aje ayi feshin da yamma amfanin shi dai feshi yana da yawa a wajan amfanin gona

Ita dai doya wata wani abinci ne da ake dasa shi shima yana shekara a ƙasa ana mashi kwiwa ne manya-manya idan akai kwiyoyi manya-manya sannan za'zo a dasa irin su idan aka dasa iri a kawo yadi a rufe saman wannan kwiyoyi da akayi manya-manya sai a barshi a ƙarkashin ƙasa sai ya shekara a ƙarƙashin ƙasa yana toho a cikin ƙasa daga lokacin da aka lokacinta yayi akazo aka cirata kamar cikin damina wato takeyi ana cirewa to daga lokacin da aka ciro amfanin gon aka ciro ta ana amfani da ita ana dafa ta wasu suna dafata fara ma haka suci ta fara wasu kuma suna dafata da yaji mai da yaji su ci um wasu kuma za'a dafata ayi sakwara da miya wata kuma za'a dafata kaga an ɗan haɗata da ɗan shinkafa haka an dafa wata kuma zakaga an dafata ma da doya ah a haɗata da taliya duk dai a dafata kuma doyan ta kasu kashi biyu ne akwai wata da ake ce mata sakata akwai kuma wata tana nan zaga ganta mai danko to mai danƙon ita ne aka fi yin sakwara da ita kuma sannan akwai za'a dafata a ci ta da miya za'a soyata za'a soyata a ci ta da miya za'a iya soyata pause a sa mata kwai a soyata da kwai a ci ta da miya kuma sannan wasu suna gasa ta a ci ta gashenta, gasashshiya a ci ta gasashshiya doya dai tana da amfani matuƙa a jikin ɗan adam pause ana cin ta sosai a nan de arew

wannan manomi ne a cikin gonar shi yana shuka yana noman masara ita dai masara wata hatsi ce da ake noma ta ana yin ta da damina ana yin ta da rani tsaba ne wanda ake shuka ta a ƙasa kuma ita masara hatsi ne wanda take buƙatan taki tana son taki matuƙa kuma tana buƙatan noma a duk lokacin da ta buƙaci taki ita tana son a bata taki ne in ta buƙaci noma tanason kuma ayi mata noman saboda duk in ta buƙaci taki aka mata aka bata ko ta buƙaci noma akayi mata noman nan to ta kanyi kyau sosai tai maka goyo masu kyau goyon da kaima zai iya baka mamaki indai har ta samu hakan ita kuma masara kusan duk duniya ana sarrafa ta aana yin ta don ci a gida kuma ana yin ta saboda saidawa ita masara ana siyar da ana siyanta a gasa ta kaga ana saida ta a bakin hanya ana cin gasasshiyar ta ana kuma dafa ta haka dafaffiyar ta itama a saida da ita kuma sannan ana sarrafa ta ta abinci kala-kala za ayi tuwo za ayi waina za ayi dambu za ayi fate kuma ita masara har cin-cin ma ana yi na masara ana alalen masara ana jiƙa ta ayi koko na masara duk anayi da ita ana yin abincin kaji da ita ana gyara ma kaji ita ayi musu abinci.

Wannan Gona ne gashi nan, na masara Mun yi shuka ga ya nan ta yi kore shar Wanda muke gani har ma Wasu a ciki sun fara fidda kai Sannan gonan masara dama ana son Ka same ta Ta yi kyau an gyara ta Gashi nan ma har da radiyo A gonan Alamu na nuna cewa, ma aikatan da ke aiki a wurin Suna aiki ne kuma suna jin radiyo Ita masara ana shuka ta ne Kamar yadda ake shuka sauran shuka Ana shuka ta ne da damuna Wasu kuma sukan yi noman rani Akan ta inda yake akwai ruwa sai suyi bau Sannan ita masara in an shuka ta In ta fito a hankali ta za ta tsiro A hankali a hankali ita mahabocin ɗaki Ana sa mata taki a kai a kai Sannan ana zuwa kuma ana mata noma Sannan ba ta son taki yayi mata ƙaranchi, kuma ba ta son taki yayi mata yawa In taki yayi mata ƙaranci ba za ta fitar da manya manyan goyo ba Ba za ta yi kyau ba, za ka ga ta yi ƙanƙanta ta mumutu Idan kuma taki yayi mata dai dai, za ka ga ta fitar da manyan goyo Tayi kyau, ta yi abun da ake so Idan kuma taki yayi mata yawa, shi ma zai ƙone shukan ne, za ka ga shukan duk ta ƙanƙance Bai kamata ta fitar da goyo ba, bai kamata ta fitar da Da wannan...da kai ba, amma lokaci ta na ƙarama ta fitar da kai Ta fitar da wasu goyo ɗan mutsul mutsul mutsulu Wanda in ka gani, ka san cewa ba ta sami abun da ta ke so ba Ko kuwa an samu matsala a gurin shukan Sannan radiyo ma yana taimaka ma ma'aikata wurin yin aiki don baza su gaji ba In Suna jin gidan radiyo, ko waƙa ne, ko wani abu ne, ko labarai ne Za suyi aikin su, su daɗe suna yi Sakamakon jin wannan radiyo yana taimaka masu, ba za su yi saurin gajiya ba.

um shi dankali, wannan dankali ne namu na Hausa ana samun irin shi ne a jikin ganyen dankalin ake saran irin in aka um yanki irin se aje a dasa ayi kuyya se a dasa shi bayan an dasa su shi an fi sukar shi da damuna ne in aka shuka shi da damuna yana buƙatar ruwan damuna se se se ya zo daga baya um ze kama ƙasa da haka har ya saki ƴaƴa a ƙasa shi kuma be da buƙatan taki ya fi buƙatan takin mu na gargajiya ya kan buƙaci guri me taki irin namu na gargajiya in aka shuka shi bayan yayi se ya hudo ƙasa duk ze tutturo ya nuna alaman dai iri yayi um dankali ya nuna um za'a zo a cire a haƙe shi, idan aka haƙe shi a lokacinda ka haƙe shi ma zaka iya wanke shi ka ci a lokacin da ka haƙe kuma shi dankali yana da sauƙin sarrafawa ana iya wanke shi a sa a tukunya a dafa a ci shi da ƙuli akan kuma fere shi a soya haka kuma ana dafa shi a ci shi da miya sannan kuma ana yin juice ɗin shi lemu na na na sha ana yin lemu da shi ana sha kuma sannan ana ana yin chips ɗin shi ma ana yin ships ɗin shi ana ci sannan kuma sannan kuma ana soya shi idan an soya shi a ci shi da juice sannan kuma ana soya shi da ƙwai

Wannan dai abu da muke gani <coughs> magani ne na feshi a gona sannan gayinan injin feshi shima a gefe sannan ga galan nan a hannu sannan ga gashinan shi wannan maganin feshi na kwari na amfani da shi ne a gona inda ake amfani da shi shine idan wasu za suyi noma kafin su fara komai su kan yi feshin maganin kwari a gonan su kafin su yi noma wasu kuma bayan sunyi ne suke fesawa sannan wannan galan din da ya ɗauko da ruwa a ciki zai zuba ne acikin wannan acikin wannan injin feshin saboda wannan injin feshin in anzo maganin akan ɗan sa ɗan kaɗan ne akwai adadin da za su ce a saka sannan sai ka sa ruwa ka cika shi dam da ruwa kasa murfin maganin kala-kaza idan ka sa murfin maganin daidai kaza to sai ka sa ruwan dai dai kaza to a haka in kayi haka <coughs> in kayi haka shine ka bi ƙa'ida sannan sai ka bi gonan ka ka bi ko ina da ko ina kayi feshin sannan shi feshi an fi yin shi ne da misalin ƙarfe nawa ne ake feshi da safe kafin wa'innan tsutsotsi da wasu abubuwa da ke ɓata maka gona kafin su tashi su tafi ake zuwa da sassafe ayi feshin sannan kuma da rana in sun tafi ba a yin feshi da rana idan yamma yayi sun dawo kenan shima sai ka je kayi wannan feshin duk zai kakkashe su feshi na da matuƙar amfani a gona sannan kuma zai sa maka zai sa shukan ka taa fitar da mai kyau da 'ya'ya mai kyau indai kana feshi dan feshi yana da matuƙar amfani a gona musamman idan akwai kwarorai a ciki.

wannan gona ne na shinkafa ita shinkafa duk duniya kusan ana amfani da ita duk duniya ana amfani da shinkafa ita kuma wata aba ne da take bukatan wuri me lema tana son wuri tana son ruwa sosai shiyasa ta kan so wuri me danshi ita dai shinkafa ba abunda ma kusan baa yi da ita kuma sannan ita mabu mabukaciya taki ce mabukaciya noma ne tana son noma tana son taki tanason a mata feshi tana son feshi tana kuma son taki kuma sannan ita tana fidda kai idan ta nuna tana fidda kai ana zuwa idan lokacin ta yayi in ta nuna ta bushe zaa yanketa a gona a zo a bugeta bayan an bugeta a dureta a buhu ga wanda ke bukatan ajiya ga wanda ke bukatan amfani da itane zai gyarata ya maida ya kaita inda zaa surfe ta ta zama shinkafa shunkafa abinci ne da ake dafa ta ana dafa ta ana dafa ta a hada ta da wake aci ana dafa ta haka zallan ta a ci ana yin ta da miya ana yin tuwo da ita ana yin shinkafa anayin tuwo kuma sannan anayin wainan ta ita dai shinkafa kusan itane kusan mafi abu akasa rin abincin da duk duniya ma suke amfani da ita ita shinkafa wata aba ce wanda kusan duk duniya sarrafashi shina amfani da shi ana yin ana anayin ta don sana'a anayin anayin tuwon ta sannan kuma ana dafa ta fara haka a ci ta da mai kai ana dai sarrafata ta hanyoyi da daama kuma sannan

Ga shi nan manomi ne yai shukan shi gayi nan ɗin shi dan yasa hulan yasa hulan saƙa saboda rana da farin riga da wando a gona yana yin ban ruwa wannan ban ruwan da yake yi ban ruwa ne irin wanda ake yin shi a gona idan anyi shuka idan ba ruwan sama wasu suna amfani da irin wannan ko wannan bututu su dinga ba ma shuka ruwa saboda ya fito a inda yakamata sannan shi wannan bututu da ake amfani da shi na buta ana samo ruwa ne a ciki a sa sai a dinga bin shuka yana samar da ruwa tushen bu a tushen ita wannan shuka wanda ruwan sama shi yana bugan ta wanda ko'ina shi kuma wannan shuka ana sa mata ruwa ne a tushiyan saboda ta samu lema-lema dan shi wannan ruwa da ake sa ma shuka a haka ya zama na gurin ko ba ruwan sama ko kuma ba ruwan rafi da za'a janyo a dinga zubawa se ya zamana a dinga yin amfani da wannan buta ana zuzzuba ruwa da shi kuma shi ma ɗin dai abu ya samu yanda yake so shukan tana fitar da tsirai me kyau kuma noma ne me riba saboda lokacin ba kowa ke noma amfanin gona ba se wanda yai shukan rani sannan kuma ana samun ciniki sosai da sosai akan wannan noman.

Wannan um ƙwaro da muke gani shi ne ake kira sannan zuma wani irin ƙwaro ne wanda za ka gan shi ya yi kamanceceniya da, da wai ƙudan garke wai ƙuda na gida Shi zuma ya yi kama da dukkansu Zuma yana fuka-fukai guda biyu na tashi sannan ƙafan shi sirara ne za ka ga yana ƙaton kai, jikin shi kuma za ka gan shi kuma ba shi da ƙarfi jikin shi sai dai kan shi ne mai Sannan zuma wani sinadari ne da ake amfani da shi ta hanyoyi daban-daban ana amfani da shi ta hanyar magunguna ko kuma ana amfani da shi ta hanyar sha. Sannan ana amfani da shi ta hanyar magani, kamar su ƙuna in mutum ya ƙone akan sa mai zuma in, hasali ma yaro ko babba yana yawan shan lokaci bayan lokaci yana ƙara buɗe ƙwaƙalwa yana ƙara kifin basira Zuma akwai abin da ake ce ma harbi Zuma tana harbi ba cizo ba idan zuma ta harbe ka, gurin yana matuƙar zafi sosai har kumbura yake yi Sannan ita ba ta tashi ita kaɗai zuma sun fi tafiya a um a jere ne gaba ɗaya suke tashi su je kiwo ne cin abinci ne ko shan sannan zuma ana amfani da ita ta hanyoyi dabn-daban tana yin saƙa ita wannan zuman wannan kashinta shi ne abin da ake sha ake magani da shi Sannan ita ba wai abinci ba ne da ake ci, a'a, kashinta shi ne abin da ake amfani da shi ake sha sannan ita ma tana da wasu sinadarai a jikinta.

Wannan um Wannan ganyen fure ne ga shi nan ya shuka shi ko in ce da yake fitowa a guri daban-daban wannan ganye akan same shi inda yake da leema kuma inda yake dauji gurin da ba shi da ƙarancin iska kuma gurin da ba shi da? duk inda ka je ka samu irin waƴannan gayyakin za ka gan su za ka gan su sun yi kore shar sannan ana ciran su ana kula da su kaman yanda ya kamata kaman yanda muke gani a wannan hoton ga shi nan ko'ina ya yi kore shar sannan yana fitar da wani ƴaƴaye ne ko tsirrari ne a jikinshi ga shi nan ze fito fari idan ya fito fari za ka gan shi wani a dunƙule idan ya kwana um lokaci bayan lokaci yana ƙara buɗewa yana yin ƴaƴa ga yi nan yana ƙara tsawo yana ƙara fure to in ana ba shi ruwa yana samun iska to haka ze cigaba da yi lokaci bayan lokaci ana cire shi ana amfani da shi sannan shi wannan ganye wannan fulawa ko da yaushe in kanje inde guri akwai lema akwai iska ɓangare na ruwa ne za ka din ga samun shi ba wai ya cika bushewa ba ne kaman yanda sauran gayayyaki suke yi idan ba su samu ruwa ba ko iska asali da ma filawowi haka ko shuka irin wannan idan har ba su samu kulawa yanda ya kamata ba to zaka ga sun bushe suna mutuwa da kansu ba sa ƙara cigaba da tsiro se sun samu irin wannan iska da kulawa da? kuma iri ne da ake amfani da shi a guri daban-daban

Wannan wani kwaro ne da muka sani da gungura kashi anan arewa a kar Hausa, sannan wannan kwaro baka yawan ganin shi kokuma baka ganin shi sai lokacin damina ya zo adaa,a lokacin damina ne za ka samu irin wannan kwaro yana zuwa gonaki ta inda shuka suke, saboda yanayin abincinsi shi ne irin wadannan, wannan, wadannan shukokin dasu ne yake ci yake sha yake cin abinci, sannan yana tashi ne shima kuma yana da kamar fika-fukai um sannan kafafuwan zakagan shi sirara ne yana da kai, shima kan shi dan karami ne amma ba kato ba, jikin shi kuma karfi yake da shi sosai kusan yana kaman ceceniya da jikin kyankyaso in ka gan shi za kaga bakin shi da kan shi yana da wasu dogayan abu a gaban shi kamar yadda kafafuwan shi suke, sannan shi tashi yake yi, yana tashi ne a sama in ya gadama, sannan kuma sannan yana barna a gona sosai idan ya samu shukan da tai fire tayi kore to yana cin wannan abunne mastayin abincin shi, sannan shi ba a ganin shi [uumm] sai shekara bayan shekara, za a same shi a ganshi yana yawo wani zubin ba a iya samun shi a gurin da irin cinnaku da wasu kwarirrika suke akafi samun shi cikin ko yana tafiya sannan ba a taba samun shi a gida ba anfi samun shi a gona.

yanda akeyin shukan abarba a nan kasar hausa daman ana shuka abarba ne? a samu kasa inda kasa take da take da danshi na ruwa za'a samu kasa sai a haka wurin in an haka shi wannan irin abarban sai a soka shi a ciki aka soka a tsakkiyan a ciki to za'a tattara mashi kasa za'a tara mashi kasa sai ya zamana ana bashi ruwa ana bashi ruwa lokaci bayan lokaci sannan ba'a sa mashi taki ba'a sa mashi taki irin na zamani kotaki koda yaushe lokaci bayan lokaci za'ace ana sa ma sauran shukoki sannan abarba batta a kayan mar wani shukane daya daga cikin kayan marmari wanda ake shuka ta kasan da ake shukar abarba ba kowanne irin kasa ke daukan abarba ba kasan dake daukan abarba zaka ganta ita ba tabo bane sannan kuma ita ba yashi bane kasa kawai haka kasace wanda take da bukatan keda bukatan lema lema sannan kasa ce me kyau sannan shuka abarba daga saman shi zaka ga yana tashi yana girma inya nuna zaka ganshi da kanshi zakaga yayi ja ko yayi kore alamun cewa abarban ta nuna kenan ana shuka ta sosai da sosai kuma ana sarrafa aya abarba a gurare da dama a fanni fanni sannan kasan da take daukar abarba ba kowace irin kasa ke daukar abarba ba sai inda ake shukanta a kasan da take iya dauka dashi

matsalolin da manoma suke fuskanta gurin yin noma da kayan noman zamani shine matsaloli farko shine na daya basu saba yin amfani da wa innan kayan aikin gonan ba wani basu iya tukawa ba wasu basu iya noma da suba basu iya shuka da suba matsalan da suke fuskanta shine idan mutum ya saba yayi da hannu ko da abunda ya saba noma da shi an kawo mishi sabbabin abubuwa dole sai sun koya wani bai san ya zaiyi ba zai sa gas zai sa mai a mota ne ko irin su trakto mutane da dama basu iya amfani dashi ba sai sun koya shiya aka ce in an kawo sabin abu a dinga zuwa ana koyar da mutane a na fadakar da mutane ana wayar musu da kai a kai irin wannan kayyakin noman da suke amfani dashi to amma matsalolin da suke samu shine rashin wuya ko rashin fahimtar yanda ake amfani da wannan kayan noman shine amma kuma idan har suka koya suka iya shikenan ayyukansu zai dinga zuwa musu da sauki fiyeda wannan amfani ga wan incan tsofaffin noman da suke aiki dasu sannan wannan din zai fi musu sauri zai fi musu sauqi zasu fi kuma samun yelwan abun gonan su saboda aiki da ba wai hannu zaiyi shi ba abubwa ne sinadarai zasuyi shi yanda ya kamata fiyeda yanda suka saba yi da kananu kaya da kansu wannan kuma zai kawo musu sauki ne da sauri acikin aikin gonan su suyi da wuri su gama da wuri

Yanda kayan aikin zamani zasu bunƙasa yanda kayan zamani yanda kayan aikin zamani na gona zasu bunƙasa shuka da akeyi da kuma samun iri mai kyau na gona shine: Na ɗaya za'a samu sauƙin kashe kuɗi da zaka ɗebo mutane da yawa a gona da yawa da gana babba kuma zaka nemo mutane da yawa kowa ya na yin aiki, sauƙin da zaka samu shine in ka ɗauko mota ko wata tractor ko wata injin shuka, ko injin girbe masara, ko dawa, ko gero, zaka samu sauƙi ɗaya sai dai kawai ka sa ma shi mai, mutum ɗaya ko biyu ma zasu iya amfani da shi, kuma ba za'a samu ɓannan zubewan kayan gona ba, za suyi maybe shi inda yakamata sannan kuma nan gurin shuka za kaga an samu shukan ya tafi yanda ake so ba ana yi ana zubarwa ba, za kaga anyi shukan yanda yakamata an gama komi da komi, shifkoki sannan za'a samu yalwar kayan gonan, za'a same su ba'ai ɓanna ba kaman yanda ake yi idan anje gona da masu aikin gona, wasu sukan je da yara in sun gama su ce za suyi roro su samu abun gona to shi ba kaman haka bane, shi idan sun zo sun yi maka aiki komi da komi za'a kwashe ba tare da ka samu asara ba, za ka maida kayanka zaka sa a buhunka, in ma gida zaka tafi da shi zaka kwashe ka kai shi gida, yanda za kai kuma in in... idan mutane zaka kwaso za ka iya yin kwana da kwanaki kana aiki, amma dan ka ɗakko irin waɗannan kayayyakin zamanin zaka iya gama aikinka a rana ɗaya, a gama a kwashe ka tafi da shi, sannan ya na taimaka ma manoma sosai da sosai, su na samun sauƙi fiye da da. da su ke amfani da kayan noman da da mutane da yawa.

Wannan dai Hanyoyi da ake bi na inganta harkar noma da kiwo shine kamar yadda ake yin amfani da manhajoji na bankuna, haka suma suke amfani da manhajojin su da suke tallata kayan noma da kiwo a Nigeria. Su kan fadakar, su ba da dama yadda mutum zai yi noman shi, da rani, da damuna ne, dik lolacin da kake so kayi noma za'a iya gaya maka yadda zakayi noman, kayan ka ko dama baka taba yin noman ma, sannan suna baka dama kayi siye da siyarwa ta manhajojin su na tallace tallace suke kawowa, zaka iya kana da masara dawa gero dik wani nau'i kala kala na abinci, zaka iya daukan kudi ka tura musu, su gani, suyi ciniki, zasu iya siya, ka kai musu, kai ma zaka iya ka gani ka siya, a kawo maka ka biya, ta wannan manhajojin, shine sukan samu ake sanin nawa nawa ne farashin kayan masarufi na abinci, da dik wani da ya kamata na harkar noma shine zaka gani suna sa wa har akan fada kudaden duk wani abu da ake siye da siyarwar shi na kayan abinci, kayan noma da ake noma shi ana fadi ne ta wadannan manhajoji da ake gani aka fi Sani da hanyoyin su na sadarwa daga kasa a Nigeria. Kuma yana taimakawa manoma da yan kasuwa su san farashin kayan masarufin abinci ko kana ina ne a kasar Nigeria, in ka shiga zaka duba zaka gani nawa nawa wannan yake nawa wancan yake, kai ma zaka iya siyarwa kuma kai ma zaka iya siya duk qani lokaci da ka tashi sai dai kawai ka shiga ka kira ka duba ka bincika kaga nawane, nawa farashin kaya.

a nan ana magana akan amfanonin da meyin karamin noma yake da shi anan a gona koko a nan kasan nageriya to wasu suna amfani da takin zamani na gona na gida wasu sukan bada takin zamani na gida suje gonarsu su sa in sukaje gonakin nasu je su baza shine ya shekara a gonan su sa ruwa ya bige shi kasan ta shanye shi su kara mai to anan gurin ba sai sun sa takin bature ba wannan takin kawai da suka sa na gida shine zai zaman masa kamar sunyi wani jiggin din taki ne wanda zasu ringa amfani dashia nan gurin sannan suna amfani dashi saboda yana kara ma kasar karfi da taki lafiya lau don wasu ma suna maganan cewa wannan sinadarai na gonaki da ake aamfani da shi na takin bature yana bata kasa amma wasu sun yarda da cewa takin gifa taki ne wanda yake zuwa tun daga abubuwan da suka mutu abubuwan da suka rube suka shiga kasa sune suke zama taki to wannan gona da zaka ganta manomi yana amfani da takin gida zakaga irin yayan ta ma sunyi manya manya saboda sun samu takin na sinadarai me kyau sannan kuma na gidane ba tare da ansa mashi na bature ba kuma yana bada manya manyan yaya yana yin kyau yana fita yanda ya kamata yana kuma karama kasar taki da lafiya da kuma shukar itama karan kanta tana samun yanda take so saboda an sa mata taki na gida taki mai inganci walau takin na shanu ne kona dabbobi ne ko kuma ma dai kashi ne na gida da akeyi yake bushewa ake sarrafa shi a mazaunin taki

ƙananun umh abubuwa ko ince kamar irin anunuwan da manomi ke anfani da shi wajan noma shi ne kamar irinsu fatanya su irin su fatanya su lauje garma da dai sauran su suke anfani da shi wajan noma gonakin su na gida ƙananu ƙananun gona wanda suke na gida ne to irin wannan kananun kayan aiki shi ne suke anfani da shi a gonan su ne yau da kullun yar karama koko ƴar ma dai dai ciya suke anfani da shi ba kaman waƴanda suke anfani da manya manyan ganaki ba wanda su saidai suyi anfani da irin manya manyan motaci na shuka da noma da da girbi da sauran su su ko masu ƴananun noma masu ƴananun gonaki sukanyi anfani da waƴannan kananun kayan noma ne saboda mene sune dai dai da su koda ace su kaɗai ne zasu iya noma gonan su zasu iya girba no gonan su zasu iya bara gonan su kuma wasu da hanuma sukan iya anfani cicire kayan anfanin gonan su saboda gonan bashi da wannan girman da dasuyi anfani da kayan aikin manya manya na zamani da ake anfani dashi Sannan kuma an daɗe ana anfani da irin waɗannan kayan noma irinsu fatanya irinsu adda irinsu cebur irinsu lauje agonaki andaɗe irinsu alkamashi wanda ake cire kawunan abu dashi an daɗe ana anfa ni da irin wannan dai suyin garma saboda yin kunya kunya duk ana amfani da waɗannan abubuwa ga irin wurin ke kananu wanda muke anfani da shi a yanzu haka lokaci bayan lokaci.

harkan gona da ake noma yanda kayan aiki suke taimakawa kuma da tsare tsaransu najeriya suna samun sauƙi nayin noman sannan kuma suna samun kayan amfani mai yawa banda samun kayan abinci mai yawa suna samun tsirrai me kyau sannan suna amfani da wa innan kayayyakin aiki ne lokaci bayan lokaci ga mara su ƙaramin ƙarfi masu noma na rani kona damuna a ƙasar najeriya musamman ma arewa wa inda sukeyin noman shinkafa dawa gero masara alkama wake waken suya da dai sauran nau'oin abinci da ake amfani dasu sannan wa innan kayan aikin da suke amfani dasu sukanyi amfani da kayan aikin zamani ne da kuma wanda ake amfani dashi na dacan wanda mutun ke ɗauka wanda kae amfani dashi ba kaman kayan aiki na zamani na yanzu ba wanda kawai akan sa musu mai sarrafawa ba kaman irin na daba to na da dai kayan amfanin da mutun ya kanyi amfani dasu ne a lokacin da shi kaɗai zaiyi amfani dashi zai gama sannan yakan ɗan ɗauke lokaci kafin ya gama nomanshi ko shukane ko girbi ba kaman amfani da kayan gona da aka samu yanzu na mashina da suke sauƙa ƙawa mutane aiki da sauƙi kuma ka gama da wuri kuma kayi aikinka ka gama ka tashi a lokacin da kake so wa innan kayan aikin da ake amfani dasu na da irin na da irinsu fatanya adda garma lauje da dai sauransu

yan da yanda gwamnatin kasa zata taimakama manoma dake noma noma a baranai da karkara shine hadin gwiwa da zasuyi da wanda suke noman rani da wadan da suke noman damuna sa'anan gwamnati zata hadin gwiwa ne da manoma ta taimaka musu akan kayan noma da kayan abincin da zasu noma kaman irinsu iri da irin ingin banruwa da irin gona sa'anan da gonakin da akeyin shukan su basu koda ace zasu dinga biyan kudin kayan abunda suka ansa ne lokaci bayan lokaci kokuma tallafi da ake bayarwa daga wasu wurare wanda ba gwamnati ba zasu iya haɗin gwiwa su taimaka ma manoma da suke karkara da kauyuka da birni wanda suke yin noma sa'anan kuma akan taimakama wanda suke kauyuka da kayan noma irin su tra irinsu kayan tractor motan shuka da motan girbewa sa'anan da inginan banruwa da kuma injin shuka da injin ɓanɓara injin chasa duk akan taimakawa mutanen kauye da irin wannan da kuma iri mai kyau wanda aka samoshi daga wani gurare akan basu su shuka kuma in sun shuka sukan samu yalwan kaya suna samun suna samun iri mai kyau suna samun kayan amfani me kyau to hanyoyin da gwamnati zatayi ya taimaka ma waƴan nan karkara da buranai shine su samu manoma kungiyan manoma wanda sukeda bukatan taimako kona kudi wanda zasuyi noma ko gonakin noma ko kayan noma asalima su abunda suke bukata shine ataimaka musu da taki se iri sa'anan kuma abasu kayan iri me kyau wanda zasu iyayin amfani dashi su samu yalwan kayan amfanin gona

Eh, amfanin wannan abinda ake ce ma drones wanda suke tashi a sama kaman ɗan ƙaramin jirgi ah ah Nigeria shi ne yana nuna yanayin gona da guri da ake shuka da sauran su, yakan nuna iya girman fili da adadin yawan shukan da aka shuka a guri sannan yana amfani da guri babba inda mutun ba zai iya zagayawa ba za'a iya kunna shi a tashe shi a dinga yin a dinga amfani da shi yana nunnuna gurare da dama saboda shi wannan injin ɗin da ake amfani da shi zai iya ya maka tafiya daga nan zuwa wani guri mai nisa wanda zai iya nuna maka komi da komi da yake cikin gona ko ko guri da ake yi so a duba sannan shi wannan mashin ɗin yana da batiri kuma yana da abu a hannun shi wanda ake sarrafa shi da hannu kaman yadda ake sarrafa jirgin sama sannan yana da iya adadin nisan da zai yi a sama da iya adadin nisan tafiyan da zai yi a gun sannan yakan ɗauko maka komai da komai da yake cikin gona ka gan shi kaman ga ka kusa da shi zaka ga yanayin shukan ka, kyan da tayi in ma ta tsakiya ne in ta gefe ne komin dai nisan guri shi zai nuna maka sannan inda ma ƙafa ba zata je ba shi yakan je gurin sakamakon shi a sama yake akan iska yake yana yawo ba wai wani abu bane mai ƙafa da za'a ce yana tafiya da ƙafan shi, shi a iska yake ake juya shi yanda ake so da iya tsawon da zai yi da iya nisan tafiyan da zai yi amfanin shi kenan.

yanda ake kiwon alade na gida aladun da ake kiwon shi a nan arewaci da kudanci shine na nan zaka gansu su aladun ba wai kula ake dasu sosai ba akan sake su suyi yawo a cikin kwata ko bola wurin de da suke zuwa suke cin abinci suke neman abinci da kansu su ke zuwa su nemo abincin da kansu su ci su sha suyi yawo sannan su dawo su shiga gurin kwanan su? su ko wanda ake kiwatawa a can ɓangaren ana musu guri ne babba wanda ake kiwata su kaman yanda ake kiwon wasu dabbobin da ake killacewa za'ai musu guri mai kyau a tsaptace shi ba su pita har wanka ma zaka ga ana musu su wa'incan aladun wanda su wa'incan suke yin kiwon shi ba kaman yanda arewaci suke kiwonshi??? saboda shi suna kiwonshi sosai da sosai saboda an pi cin shi a can an pi sarrapa shi a can nama ne sosai a gurin su sannan yana da kitse sosai ana ampani da kitsen shi sannan su can suna musu allurai suna basu magunguna sannan ba sa yawo su sake su su shiga cikin kwata bola da inda ƙazanta yake ana killace su ne zaka gansu tsap tsap kuma ana basu magunguna asali kuwa na nan wa'inda ake kiwon su zaka gansu ma sunyi datti ba kyan gani suna yawo a inda yake da ƙazanta suna neman abinci saboda basu ke ci da kansu ba saboda su ke ci da kansu ba kaman wa'incan da ake ci dasu komai da komai ba suna killace sai dai in a kwance su a pita dasu kiwo a dawo dasu kuma a mai da su keji a kulle bambamcin can da nan kenan sun ɗauke shi sana'a ne sosai?

shidai nomau shidai kiwan alade a arewacin nigeria bashida wani ƙarfi sosai kaman yanda yakeda karfe a kudancin nigeria dawasu gurare saboda arewacin nigeria kiwan alade dasuki ye bawai kowakiye ba sannan kuma ba ancika sarafashi bane kaman yanda ake sarafashi awancan kudancin nigeria saboda arewacin nigeria mutane arewaci basun cika cin naman alade ba saidai wasu ɗadɗai ku sanadin addini da kuma babbance babbance akidoji sannan arewacin nigeria basa kiwan alade sosai daidai ɓangaran kudanci sunaye sannan kuma shi ya halasta su suci alade saboda wannan adini su dakuma yardansu sannan alade abi anacinshi anacin naman alade sannan anyin mana man alade saboda shi yanada mai sosai kuma bayasan zafi sannan a arewaci ba ko ina zakaje kaga ana kiwanshi ba saidai kudanci saboda nan[ bayada wanani tasiri kamanyanda ake kiwan dabbobi irin su akuya tinliya shanuwa dadai sauransu nan shi alade namanshi yanada taushi sannan yanasan guri mai mai sanyi da iska baya cikasan zafi bashi akoda yaushe saboda zafi yana yawan takura mashi kuma ana bashi kulawa fiyeda yanda yakamata a gurare daban daban inda akeyin kiwanshi ba kaman nan arewaci ba dazaka dinga ganisu ɗai ɗai ɗai kuma ba a kulawa dasu

Toh a kasn dai najerya a Ƙasan najeriya shiiii.... cin naman alade ba haramun bane ga wasu mutane saboda kowa akwai addinin da yake yi yake bi, sannan akwai addinin daya halasta kaci alade akwai addinin daya haramta kaci alde kaman mu anan kasan arewa ko ince anan kasan najeriya musamman ma arewa arewa ba ko ina zaka sama alade ba, ana kiwon shi amma bangaren kudanci zaka samu ana yawan kiwon shi saboda su can abinci ne a gurinsu sannan su kuma ba haramun bane a addinin su to ammma su... mu kuma anan a addinin mu alade haramun ne cin alade haram ne Ƙitsen shima... yin afani da kitsen shima duk haramunne saboda abin ba'a cin shi. A muslunce bai zo da a ci alade ba amma aahhhh...... yaa.... a wani al'adu na wasu masu bin ma.. addinai suu... alade abinchi ne dabba ne da suke kiwon shi ya haihu, suyi amfani da naman shi da Ƙitsen shi, yana da mai sannan alade anan ba zaka taba ganin gidan bahaushe da alade ba yana kiwon shi saboda shi a wurin sa haramun ne, baya kiwon shi ballantana ya siyar ace duk abinda ba za ka iya ci ba ah, bahaushe shi indai bazaka iya cin abu ba, ba zaka iya kiwon shi ba ka siyar ma da wani baici haramun ne shi bahaushe baya kiwon alade baya ci sauran ko Ƙabilu da addinai da suka yadda alade abinci ne, kuma alade ya halasta da suci to amma mu anan a arewa ma, kusan mafi akasari arewa ba'a cika yin kiwon alade ba saboda me addinai sun bambamta kowa da kalan abubuwan da zaici

shi dai kiwon alade ana yin shi a guri sassa sassa ne amma alade wani dabba ne wanda bai cika san ruwan sama ya bige shi ba sannan baya ci bai cika san gurin da yake da zapi sosai ba saboda zapi yana yawan cutar da alade saboda yawan kitse da yake dashi a jikin shi yana da yawan mai a jikinshi shiyasa shi inda zaka ga ana kiwonshi zai zamana zaka ga ba guri bane wanda kodayaushe akwai zapi zai zamana lo ko zai mana gurin akwai canjin yanayi na sanyi sanyi haka da iska iska saboda in akace za'a ije alade gurin inda akwai zapi to yana musu illa sosai zai hana su girma zai hana su haihuwa zai ma wani ma cuta zai kama su suyi ta mutuwa wasu ma aladun wannan zapin zai iya sa ya kai su har ga sun mutu saboda su basa son zapi sosai gaskiya sun pi son guri wanda yake da ɗan iska iska da sanyi sanyi sannan kuma basa son ruwan sama yana dukansu in de ba wai za'a wanke su bane amma kiwon su an pi yin shi ne a gurare inda yake? an pi yin shi a gurare inda yake da da ɗan wadatan iska da sanyi sanyi haka duk inda yake da zapi zaka ga alade pa baya iya zama a gurin ya rayu yanda yakamata don in ma yana gurin da yake da zapi zaka ga yana ƙoƙarin neman inda yake inda ruwa yake ne ya ɗan shiga ya ɗan samu sauƙi a jikinshi saboda wannan zapin da yake damunshi shi gaskiya yana son yanayi kala kala amma banda yanayin zapi saboda yanayin zapi yana takura mishi sosai da sosai alade dai a nan ba'a kiwon shi sosai kaman yanda ake kiwon shi a wasu ƙasashe na turaw na turai na Nanjeriya ba

a nan dai masu kiwon aladu a nan kasar nageriya suna amfani da abinci wanda suke basu kala kala saboda alade yana cin abinci irin su akwai abincin su da ake sayarwa da ban wanda ake hada masu sannan suna cin irin su dusa suna cin ciyayi suna cin abinci dai abincin da mutane ke ci suma suna ci suna cin ciyayi sima yana daya daga cikin abincin su sannan kuma alade akan yanka shi akan gasa shi fatan shi ko asa abu a fede shi a cire fatan shima ana amfani dashi a gurare daban daban sannan kuma wasu suna samun abinci ta jikin shi wannan alade ya zamana abinci ne ga wasu mutane sannan masu noman alade suna tabbatar da suna samun abinci ingantacce wanda ke kara masu girma ya kara masu mai ya kara masu lafiya sannan kuma suna lura da rashin lafiyar su akwai wadanda suke dubasu kamar masu zuwa asu masu zuwa asibiti asibitin dabbobi sukanje su lura dasu yanda ya kamata su basu abinci su basu magani a dora su akan kalan magunguna zasu dinga amfani dashi lokaci bayan lokaci sannan no kiwon aladu gaskiya yana da matukar kawo kudi matuka amma a wasu kasashen daban daban ba kamar kasan nageriya ba sannan ba kamar arewaci ba inka fita arewaci zaka ga wasu wuraren suna kiwon su suna kawo masu kudi sosai inda su kan hayayyafa da yawa ne kuma suna girma ana saida su da tsada saboda ana yanka su ana ci acan ana kasuwancin su yanda ya kamata

Yanda asibiti zan ce, ko kuma asibitin dabbobi yake da amfani akan harkan harkan kiwon aladu, ƙasan Ninjeriya musamman ma inda yake da ƙauye, musamman irin ƙauyaku. Yana da amfani sosai saboda ko daa aladin ka ba lafiya za'a kai su, su za su zo su musu allurai, za su basu magunguna, sannan za su basu shawarwari ta yanda za'ayi kayi za su baka shawarwari ta yanda za'ayi kai kiwon aladun ka lafiya lau ba tare da samun wasu matsaloli ba. Kamar dai irin su rigakafin su da ake zuwa ake yin masu, sannan da irin abincin da zaka ba su, sannan da wurin kwanan su, inda za su dinga kwana, da yanda za'a dinga share ma su tsaftace gurin mahalli, inda suke kwana kenan, sannan da inda za'a dunga kai su suna samun wanka, suna samun yallawa, suna samun jin daɗi. Toh, duk asibutocin dabbobi zasuyi baka wannan shawarwarin, in sun baka wannan shawarwarin, za su gaya maka yanda za kayi dabbobun ka su sami lafiya, su sami inganci sannan hassu hayayyafan maka, sui girma ba tare da wani ciwo ya kama su ba, in ma ciwo ya kama su, suna da magungunan da zasu basu, sannan suna da allurai da za suyi masu, za kuma ka dunga kai su lokaci bayan lokaci ana duba su, koko a dunga zuwa ana duba su. Da ruwan shan su, da magungunan da za'a dunga sa masu a cikin abinci, da magungunan da za'a sa masu a ruwa, suna taimakawa sosai a ƙauyaku saboda wuraran ƙauyaku ne, ba ƙarancin illimin ba wayewa, amma sakamakon wannan asibitoci na dabbobi ze taimaka gurin yin zai taimaka gurin wannan abubuwan da za'a basu, ze taimaka sosai da sosai.

Wannan kuma yana bayani ne akan yanda dabbobi suke saduwa da ƴan'uwan su dabbobi gurin gurin haihuwa ko gurin samun ciki su dai dabbobi akan ɗauko dabba daga guri har daga ƙasan waje zuwa wata ƙasan za'a iya kawo daga ƙasan waje daga wani ƙasan Germany, Ingila, America zuwa ƙasan Nigeria sai a haɗa su da wani dabban saboda su fitar da wani kalan ɗan ɗa da ake da buƙata ko kuwa wani kalan iri da ake da buƙata shi wannan haɗuwa da ake yi shine za'a ɗauko ko mace daga wani guri ko na miji ko ma a cikin ƙasa Nigeria ne zaka iya ɗauko karan ka na gida na Hausa ka ɗauko karan ka wanda bana gida ba, ba na Hausa ba a haɗa su in sun tashi sun haihu zaka ga sun haifar da ƴaƴaye kalan wancan karen ko ko kaga sun fito ruwa biyu ko dabba ne ma ko shanuwa, ko akuya, ko kare, ko doki ko kaji duk wani nau'in abubuwa da ake kiwo zaka ga ana yin musu irin wannan ana haɗa su dan su fitar da wani kalan dabban irin shi amma wani kalan daban idan mace ne aka ɗauko aka haɗa da na mijin ko na mijin zai fito ruwa biyu, ko zai fito kalan macen dana mijin sai ka gan su kuwa kala daban, shi ba kalan na miji ba, shi ba kalan mace ba, to shine ake shine ake magana akai shine in ka ɗauko, zaka iya ɗauko kare daga ƙasan Germany ko na America duk ka harhaɗa su zasu baka wani kalan na karen daban ko wani kalan dabban daban shi wannan shine ake kira da idan an haɗu wannan wannan haɗuwa da zasu yi, shi ne zai sa a samu ƴaƴa wani kala daban shine a ɗauko wancan, a ɗauko wancan a haɗa su shine sai su fitar da wani kalan ƴaƴan daban ba wai irin wancan ba kawai.

Wannan chututtukan da aka samu a a gidan gona koko inda ake kiwon wannan aladu akan samu ciwo, sukan samu ciwo wani ciwon zaka ga yana pito masu da ƙuraje a puska zaka ganshi dai duk yayi masu chok chok ya ɓata masu puska ko ko a jikin su ya lallata masu jiki, ya yi roɗu roɗi ko kuma ka ganshi ya lallace sannan su wa'innan dabbobi akwai magungunan da ake basu ko da sun...suna wannan ciwon sannan wannan ciwon da suke yi kusan duk su kan same shi ne ko ko a gurin barci marar kyau wurin barcin su, ba'a wankewa ko ko ba'a sharewa sannan kuma ruwan shan su, idan ba ka gyara masu idan ba ka gyara masu abun shan su idan ba ka gyara musu inda suke shan ruwa, za ka gani sukan ɗauki chuta a nan, inda suke kwana da kuma ruwan shan su idan ba'a chanza masu shi akai akai, ba'a sa masu magani tabbas chuta ya kan kama su, kuma idan wani annoba ya zo shi ma na ciwo zai iya kama su in ba akwai wai likita kusa bane shine zai basu wannan magugunan su yi ampani da shi sannan su sami lapiya daga garkuwan su yayi kyau amma chutan da ke yawan damun su shi ne irin cutan kamar kerkecin nan wanda ke pitowa a jikin su, ya ɓata masu jiki duk ya ɓaɓata puskan su ha, kaman wasu ma ba sa gani, shi wannan ciwon kusan dabbobi da dama suna paruwa da shi kuma abun da ke yawwan kawo shi, dattin gurin da suke kwana ba'a gyara shi, ba'a share shi an barshi dai kawai su yi ta dambe, su yi kashi a gurin, su yi pitsari a gurin, toh wannan chutan na iya samun su.

Wannan abunda a ke magana, ana magana a kan yanda a ke daukan yanda a ke daukan yanda ake daukan abubuwan da ke faruwa da da da da da shanu ko aladu ko wassu dabbobin dai ana daukan shi, kullum a kan zo da littafi a duba a gan mai su ke da bukata sai a gani, dan su na cin abinci, kaza dan ya na cin abinci kaza su na shan ruwa kaza su na ci bayan lokaci awa kaza, awa kaza, awa kaza su kan ci abin abinci ba wai cin awa kaza su kan sha ruwa ba cin awa kaza toh wannan abun da a ke lissafi akai shi ne idan ana zuwa akan wannan lisafin da a ke yi shi ne, abincin kaza su ke ci su na ci aza ko ko su ma shan kaza ko ko ga yanayin magungunan da ake ba su lokaci bayan lokaci da karfe kaza zuwa kaza za su sha wannan maganin da karfe kaza zuwa kaza za su sha wannan maganin da ga karfe kaza zuwa karfe kaza za su ci wannan kallan abincin saboda zai kara masu kaza da ga karfe kaza zuwa karfe za su ci wancan kalan abincin zai kara masu kaza saboda wasu baa san su yi nauyi sosai inda zasu kasa tafiya wasu kuma baa san a cika masu abinci mai mai wanda ya ke tara masu kitse a jiki wanda idan ya tara masu kitsen nan zai zamana ya na cutar da su toh irin wannan litaffin da a ke zo ake daukan komi da komi, da ga cin abincin su shan maganin su shan ruwan su, yanayin inda su ke kwana yanda zaa dinga canza masu abinci yanda zaa dinga canza masu ruwan sha akai akai da dai wasu abubuwa, da yanda zaa dinga masu wanka dukka, duk wannan a littafin nan da ake dauka shi ne zai bayana yaya yanayin lafiyan su ya ke toh a haka ne, in aka duba zaa duba a gan suna cikin koshin lafiya ko ko suna da bukatar rigakafi ko suna da bukatan magani toh wannan shi ne zai tabbatar da dabbobin ka ko aladun ka su na cikin koshin lapiya da ba ka da damuwa, ko da wani lokaci ba se an damu da wani an sa masa kaza saboda a a dama akwai shi a rubuce duk abunda su ka ci su ka sha su ke da bukata